ino waliwo bahasi babili umuhasi mutwela wamemele umwana humukongo nibabana barano abana barano bano bane betyuhile tsihu mutwela wasutile ichupa ilinga iyekametsi

ino ilore imbofu itsisuta petroli ilole iyi ili iwanga wamala ili imbofu naabi ili hulugudo ili nisi ihe tsa nenga isuta petroli

Uyuno umusani wakwarire isati yekamakhono kamaleyi iwaanga ali khugali a'khafuga, wasutile umukhasi ukwalire siteteyi shya brown wasutile ni i'bag yewe iya green.

Oyuno umusani wakwarile tsingubo tsimali wemile khwibaale khadulo khe inyantsa kametsi khano tsikali kama gwalafu ta khali khutima eyi ni neyi wahambile kumulobo wamwatilemo wemile walindile

Sino sishombekhe silimwilekelo, lilekelo lino libonekhana nga liboofu, ishombekhe sino she gorofa wamala she burawuni shilikho kamadala kataru amala bawandikhakho bari " Central Teaching Facility", ibyeni washo waliyo tsimotokha tsi pakingile.

Buno bubuhi buli musowani iye iyelubawo wamala waburelemo mulumo ni khasaala khesi barambisa khutayila bubuhi ne bubuhi buno bumiliwu bulayi

etsino tsinzofu tsibili tsinzofu tsino ha tsikenda, tsikendela mubunyasi bubwomu wamala tsibira akarikari ekimisaala tsili nisi tsilihutsya

Khano kapande khahibodokelevu khakhakaribbusa abantu ku lyato, bakharuka bulaayi barukisa ni kyimukuwa nakyo, bakolera ni khatimba khu khannona nnona khabonekele bulayi, bakhanikire khu zimbawo

Shino shilimba mulimu zinzu zegolofa ni takisi paaka ilimo zitakisi zingali ni abantu balikujenda kusituriti bagali bali luwande ni luwande ni agatigati we lugudo.

Bikeele byebabana be khwisomelo bemikhile ambi ne i'benchi bakwarire tsingato tsi mali ne tsi socks tsi mbesemu ne tsingato tsino si tsamilile ta tsapukhile tsitsindi tsa khwentsukhile busa.

ino itwaya ingoho itwaya ilimo ili nikamafumbo kaburawuno nikamamali nilukina lubesemu bakiboyelesele mwiru baboyeleho luhola hungaki

Waliwo gumukhebe gwe gilasi gulimo bubukhi ni gumugati bagurele hasi batsukhilekho bubukhi gwosi wamala bubukhi buno bwatsile buronya paka esi khakhandu khesi barambisa khudaya bubukhi kheshibawo khali

sino sibila silimo bisala bikali bibofu byafusila bisala bino bileyi byafusila osi subona mukari tawe ne shangelekha iliyo tsingingi.

Umwana umukhana akulisa tsinyanye wa'ambile khapapula khetsulemo tsinyanye tsindobe, itsindi warere asi mu siipo ne mumukhono kumulala wa'ambile silingi nkumi biili ali khumunamuna.

Abana bekhana ni basoleli bali mushibina, shibina shino bashombakhila tsimbawo bagwarile uniform wa pink alikho kamagosowa gamawanga basudile gimikhono gyombi mungagi basangalile.

Iyino isowani ilikho bye khulya babipangile bulayi khulikho sinama she nyama inzoshe ni pilipili ni bunyanye bakhalakile butungulu andulo ni bubundu buli nga cabbagi.

ino inyanza ilikho kametsi, kametsi kakwalalile amala tsili tsisawa tseangolobe nenyanga ili uhwilayo anze elabule ne arobele busa ari pe

Eyino inzofu, inzofu iyino ikulu iliko zinziga zekunturo ezi zindeyi ziwanga, yimire yawambire gumuhondi gwayo yasobekere mukanwa.